For emergency cases, the perfect emergency numbere to call na nine one one. As you call dem, you go tell dem whether na fire dey burn person house abi na fire dey burn market oh. All dos things na fire issue. you go tell dem make dem send fire service come oh. Make dem con quench fire oh. Fire dey burn so so place oh. Give dem location and address wey dem go come. If na thief dey rob place you go say make na police oh, make police come oh thief dey rob. Theif dey so so place dey rob dis kind place. Make dem con come. Com con stop dos thief before dos thief go finish to rob people for dat place oh. If na accident wey motor don don capside People don dey die. If na bleeding emergency. You go tie the person leg make make or tie the place where the where cut, where the person dey bleed. Make the person no bleed to death. Try dey to stop the bleeding. Person wey no dey fit breath, wey dey choke to death you go try give am wetin dem dey call CPR. Wey the full meaning na cardiopulmonary resuscitation. E get two type oh. E get mouth to mouth and e get the one wey they call mouth to nose. As e take be, the mouth to mouth, you go put your mouth for the person mouth dey breath inside the person mouth. Dey give am oxygen to keep the person um oxygen make the person for fit breath well. Make e no choke to death. The mouth to nose, you go put your mouth, carry your mouth cover the person nose dey breath inside the person nose. Breath breath breath until the person don dey get e self back. Con dey con dey feel dey breath well. When e no e no dey choke again. You go know sey um you one you don save person life. Bleeding you go just tie, tie tie tie the places wey cut wey dey bleed make you make you for stop the bleeding. All dat one na just wetin you fit just do to take save life before huna fit reach hospital wey dem go get the proper at ten tion wey dem need. Emergency no pass like dat oh.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

Women reproductive autonomy na the right wey women get to make decisions about their own reproductive health. Free from sey person dey force dem take the decision or dem dey sideline dem keep one side say you dey dis side oh. Na na so you go do dis thing or else. No threat no force. No katakata say dem dey beat you make you do the thing um. Dat freedom wey you get to take your own decision concerning your own reproductive health na im dem dey call women reproductive autonomy. One of dos rights na right to choose. The right to decide whether you go get belle or not. Right to choose to carry person pikin for your belle till you born am or not. Or the right to still decide say dis belle i no go carry am. I go go abort am. Na your body, na your belle. Na you get the freedom to decide am. Dis right wey you still get still cover you to to to take all dis their um how dem dey call am contraceptive pills for women. To help dem prevent pregnancy. So dat dem no go get belle. All dos medicines dem wey dem dey take make women for no get belle. You still na still your right to decide whether you go take dos medicine or not. Right to decide how you wan take dey run your own reproductive health most system.

Yoga na physical, mental snd spiritual practice wey originate from olden days india over five thousand years ago. The word yoga comes from the sacred root wey dem dey call yuj. The spelling na yuj. E con mean to unite or to join. Dis yoga get physical postures na im you go say, person go sit down for ground cross thier legs, put hands in the air. Dem go stretch go front stretch go side dey do other physical exercises. Dem still get breathing techniques. Wey dem go breath in breath out like dat. They still dey do meditation also All des things na im dey bring about yoga relaxation. As dem dey do am, e dey help relax their body, soul and spirit. Na dere the to unite and to join meaning come play. Because e dey unite their body, soul and spirit. Make dem as one, free their mind. E get ogbonge ogbonge benefit oh. To dey reduce stress and anxiety na one of the benefit. Yoga still dey improve body movement and flexibility also. E dey give balance wey you go see dem, people wey dey do yoga de go stand on one leg oh. Put the other leg for air. For over how many minutes they never shake talk more of to fall. Still dey strength thier muscle. They give dem power. They make their muscle dey strong. E dey very good as e dey enhance heart conditions especially for people wey get BP. If dem dey engage in yoga relaxation exercises like dis, e dey help dem maintain their normal BP wey be one twenty over eighty for adult. Make e for no pass like dat and make their health for dey normal. and make dem for dey alright. E still dey even e still dey help support mental health ma join.

Six tips for better sleep One na to create routine for yourself for time wey you go dey go sleep and time wey you go dey wake up On how you create dat routine like dis, e go make your brain self dey get the signal sey if dis time don reach, e mean sey na sleep time be dis oh. And if dis time don reach na wake up time be dis Another one na your room temperature Me and you know sey if the room temperature dey hot too to sleep no go easy oh because of heat wey go dey worry you. Or if the room temperature dey moderate no too hot no too cold e go help you get better sleep and if e even cold self the sleep go better well well Another one na darkness If your bed time don reach, time to sleep don reach make sure sey you off light, drop your phone all your your laptops dem. All the drop every anything wey na light. Just to make sure sey everywhere dey dark. Make your brain, your brain self get the signal so dat dem go fit e go fit release melatonin wey go help you for sleep. Another one na make you for work it out. Dat one na when maybe you don dey bed dey find sleep, the sleep no gree come As you don wait tire for sleep wey sleep no gree come, you go get up go dey do one or two. As you dey do one or two eventually the sleep fit con start dey worry you den you go back to bed. Another one. Make you for dey monitor your caffeine intake. As you dey drink if you dey drink too much coffee like dis wey contain caffeine, e go make sleep no go no dey worry you bacause na caffeine na something wey dey make sleep no worry person. Last one na to dey do whine down routine Dat whine down routine no hard Maybe your sleep time na nine O clock, you fit in ten d to do your whine down routine fit be, to go dey lis ten to music why you dey wait for bed time Or you fit go dey read book while you dey wait for bed time. All dat one na just to just relax your brain before you finally go sleep.

Every year the ample use of alcohol dey cause cause over three million deaths and 5 percent global health wahala with road accident dem wey dey cause injuries and death too with people wey be say e dey don drink dey drunk deydey go dey fight for street dey burst bottle dey burst head make we no talk of those one weydem go drink dey drunk go house go dey abuse their wife and children dey beat dem This same ample use of alcohol still dey cause serious diseases like liver pelisses Heart disease tuberculosis, cancer and even health mental health issues like alcohol dependent those ones na those ones wey be sey dem no dey fit do without alcohol again. Alcohol na him be their food na him be their water still dey cause depression and even dey make demdey commit suicide kill themselves nawetin make the world health organisation come bring the World Health Organization global strategy when member health member state dem don approve with target to reduce the harmful use of alcohol but na the way to take do this rules make people dey abide by the laws na him be issues now for some countries all this laws dem no dey implement am dey still dey cell drinks alcoholic drinks to children wey dey under age bars dey dey open over night till day break people go drink dey drunk still dey drive and police no go arrest them but if only dem fit take this laws seriously put am say make nobody dey sell drink for anybody wey never be adult. Alcoholic drink suppose be fit only 18 and above then make sure say all this people wey dey advertise alcoholic drinks online dem ban dem Increase the price of alcohol like three or five times the actual amount now so there go come too cost wey be say dem no go fit dey rush am like that again all this things go reduce all this accident abuse and violence from the harmful use of alcohols dem and e go be for the well being of the society at large

Animation companion animal borne disease na the disease wey dey disturb both humans and animals. We know talk say as humans we dey dey with animals because some of dese animals dem we dey rare am for house, for our farms dem. See insect like mosquito abi na ticks with um fleas and flies na parasite to animals and humans also. When dese parasites spray their microscopic organism dem dey call am vectors. E dey cause diseases like lyme disease oh, waistline disease oh, leishmaniasis infect dos disease dey infect both animals and humans. And when dat kind thing con happen when dat kind disease spread between um humans and animals, science dey call am zoonoses. And record get am sey seventy five percent of animal diseases fit affect human beings too. Public health expert now dey work together to focus on companion animation vector borne diseases under wetin dem dey call one health banner. Through the concept of dis one health our health care providers dem for the offside and policy makers go fit plan new strategies wey be sey dem go use protect humans against all of des diseases wey dey spread between animals and humans. To keep everybody safe under wetin dem dey call their bayer program.

An ten atal check when pregnant woman come hospiatal like dat the mid-wife go check the woman health and that of her baby also. Check the woman temperature to know whether she go run temperature or not. Perfect the life of the baby inside the woman womb As e dey perfect am, when e dey massage am, na im you go take know whether the pikin lie well for the mama belle or not. If you don lie face down if the head dey down or e dey up. If you lie e for side, na dere as you dey check am na im you dey perfect am dey massage the stomach bump. Na dere you go take know. If any complain dey you go refer the mama go see doctor. Make dem do test do scanning know wetin be the problem. After dat one she go check the filter heart rate. Dat is the pikin heart beat inside the mama belle. You go use instrument wey we dey call stethoscope put am on top the woman belle. Take hear the pikin heart beat. You go con ask the mama whether the pikin dey move for im belle Whether the pikin dey kick. If the mama say um the pikin dey kick well well. Na good thing be dat. If you say no um dis one no dey kick um. You go know sey problem dey. De go refer you go see doctor, make dem for check. Do scanning know wetin the problem be. To know whether the pikin still dey alive or not. If e still dey alive any or any method dere de fit do anything dem fit do to help to help the baby health improve. De go do am for dat time but na only when you go for check-up na im you fit do all dis kind thing. De con check the pikin height. The fundal height wetin they call fundal height. Dem go use scale take measure the fundal height but na the abdomen dem dey major. The mama abdomen the mama belle na im de dey use take know the fundal height. De go use tape take measure am from beginning to the end. De go know whether the pikin dey grow or not. De con go go check the woman vital sign in general. Check her BP no whether her blood pressure dey go up or not. If e dey normal thank God. If e dey go up, e no good. Check her weight, whether she dey add weight or she dey lose weight. To lose weight instead of to dey add weight during pregnancy, no be good thing. Na mal-nutrition be dat. So if you dey add weight, you go know sey um your pikin dey chop well as your pikin weight dey come. Your pikin weight dey add for your own weight. Na im dey make am dey increase um. If you no dey add weight, dem go advise you on adequate ern nutrition. Make you for dey eat balance diet dey eat well. Other one na wetin wid-wives dem go do when you come for an ten atal check-up.

Bandaging techniques, spiral reverse turn. Dis spiral reverse turn na bandaging techniques wey dem do as dem dey consider patients dem skin. For dos wey dey easily get skin irritation from bandages because dat thing dey generate heat also. Most especially for our elderly dem. You know sey elderly body be like small pikin body. Any small thing their skin don dey dey irritated. No be sey after de you get injury for leg or for hand now, de bandage you, treat, dem do the treatment finish, dat injury go. You de comot bandage you con dey see sey your skin don get irritation. And all of dat one na im make dem con do dis spiral reverse turn bandage technique wey be sey after dem do arrange, if na injury you get, after dem don arrange the injury den finish either for leg or na for hand oh. They don do the whole wound dressing for you finish. Whether na iodine dem use oh whether na penicilin powder de use oh. As de finish your wound dressing finish for you wey dem wan bandage am, instead of the normal bandaging wey dem go just do, wrap am finish, carry plaster take seal am hold am, de go dis one now if dem dey place the bandage, dem dey do am with style oh. E get e get twist inside. Instead of to put am straight normally. When you go just set am straight wrap am. Den dey carry am dey go work urm urm. Dis one now, you no go put am straight. You go bend am small diagonally. Den you turn am. As you turn am reach lap on top am, when you reach dat side, you go con put your hand. Use hand bend the the up side of the dis thing. Make you flip am come down, make e turn on top the other one. Turn am like dat go back again. As you reach front again wey you reach dat side, you still do the same thing wey you do the first time. Flip am down face down. You turn am again. Na so you go continue to dey do am dey go small small small small small small small small dey twist. Go dey show like design for front like dat. Like style wey dem do for front. I just wan find twist wey dem just put for front like dat and how you go take do am till you wrap the injury finish. Dat one na just for the health of the the patient wey you dey take care of. Make the patient skin no con get irritation after wat.

My people I greet una oh, today we say make we talk about malaria and also di cause of fever for we children, most especially children wey never reach ten years. Dis days you go see children wey never reach ten years dey suffer from ogbonge high fever wey don pass thirty eight degree sef, if you sey make you carry clothe put for water, put for their fore head na, make di temperature for come down, e no go still dey come down, e no go still dey help, you go try try try as di parent you go say las las maybe na malaria make you carry am go hospital make dem for check so dat dem for treat malaria, if you reach hospital now if all dis doctors or nurses come check dem go come tell you sey chai, dis thing wen dey worry dis pikin don pass malaria oh, make we for check well again make we know di real thing wen dey do dis pikin. You na go dey wonder wetin pass malaria again wen go dey worry dis pikin, but you no go know sey na no be only malaria na im dey cause fever for children, malaria na only twenty two percent of wetin dey cause fever for dis children for dis children body. See fever wen dey do dis children so na different different ogbonge viral disease na im dey cause am, malaria na only wen infected mosquito bite either children or adult na im dem dey take get malaria and dis mosquito sef na dis woman mosquito wen dem dey call anopheles mosquito na im dey transfer dis, dey share dis malaria dey give everybody. But now dem don try do wey be sey malaria now dey very small for we world now because dem don pursue am komot for dis part of di world now if you dey sleep under mosquito net, dem dey share free malaria drugs every time so malaria na no just for like dat, oda upper diseases like pneumonia upper respiratory tract infection, gastritis and even systemic sickness dem plenty wey dey cause fever. But now like dis instead of to dey tale antibiotic plenty plenty make we for treat bacteria disease like malaria make we focus dey try how we go take manage dis viral sickness wey don dey plenty dey share.

Borno state flood response dis borno state flood happen for september last year wey na because of di alam dam wen collaps dis flood mek over one million pipu dey homeless still kon cause di death of at least one hundred and fifty individuals dem for borno state respons na between di ngo's dem dat is di non-governmental organisation and government we kon bring intervention and respons to help those populations wen be sey dey affected by dis flood save di children na one of di ngo's we come dat time to kon help di situation where di ngo was led by duncan harvin we be di country director for save di children for nigeria here world health organisation ma play ogbonge role to respond for dat flood crisis dat year particularly in di aspect of health concerns for di affected population few responses wen de bin provide den na health services like mobile clinic for those wen dey idp idp camp four mobile clinic self with essential medicine and other health services we de provide for dem disease surveillance na di second respons wen de bin do to mek sure sey den prevent out break of water born diseases like cholera um and malerial um dat time dey still mek sure sey e no stop for there den put effort too to ensure sey there is relief and recovery process too for those wen be sey de don dey displaced after di entire flood wahala mek e be sey de go fit still go back to their normal lives go back to their normal houses mey den fit recover small tin again tek patch their live.

borno state flood response dis borno state flood happen for september last year wey na because of di alam dam wen collaps dis flood mek over one million pipu dey homeless. still kon cause di death of at least one hundred and fifty individuals dem for borno state respons na between di ngo's dem dat is di non-governmental organisation and government we kon bring intervention and respons to help those populations wen be sey dey affected by dis flood save di children na one of di ngo's we come dat time to kon help di situation where di ngo was led by duncan harvin we be di country director for save di children for nigeria here world health organisation ma play ogbonge role to respond for dat flood crisis dat year particularly in di aspect of health concerns for di affected population few responses wen de bin provide den na health services like mobile clinic for those wen dey idp idp camp four mobile clinic self with essential medicine and other health services we de provide for dem disease surveillance na di second respons wen de bin do to mek sure sey den prevent out break of water born diseases like cholera um and malerial um dat time dey still mek sure sey e no stop for there den put effort too to ensure sey there is relief and recovery process too for those wen be sey de don dey displaced after di entire flood wahala mek e be sey de go fit still go back to their normal lives go back to their normal houses mey den fit recover small tin again tek patch their live

breast feeding tips commo breast feeding positions di two most common breast feeding positioins na di football hold dat won dey very good for mothers wey give birth through operation those won wen born through operation we na c section wen dey tek born and for mothers wen be sey den get big breast dis football hold dey good for dem da wan na to just you your right hand hold your pikin head and hin ear make e balance well for inside your hand den your left hand hold di breast put for di pikin mouth dey rub di nipple for till e open mouth to suck second most common wan na di crosk redle hold dat wan de very good for mother we born by their self we born through vagina we no we no go through any operation den e still good for mothers wen be sey de dey like put their pikin for their hand hold them dem dey like control their pikin head wen den dey feed dem ma da wan we you o still use your right hand tey hold your pikin balance am well use di left hand tek hold your breast put for di pikin mouth dey rub am till di pikin open mouth to suck anoda position again na di side line position da wan dey good for mothers we don tire wen feel sey den need rest den de go kon lie down for wan side of their bodi put their pikin for their front their baby go face dem de o use wan hand tek support their baby head den use di other hand tek de feed di pikin di last one na di craddle hold da wan you go just hold your baby for di crook of your hand with their head for your elbow where da your elbow bend na there you go put their head support di babys back and buttom with your forearm and your hand dis wan now you go bring di pikin mouth come your um your breast instead wen you go kon lie down like move front now dey try carry your breast go meet your pikin for dis type of feeding you go like your pikin, go carry your pikin come where your breast dey mek e for suck.

first aid chocking baby first wetin be first aid? first aid na di first treatment we you go give pesin before you carry da pesin go hospital for proper treatment or for futher checkup now first aid for chilfren we dey choke if you hold your pikin mey be in dey eat, you dey feed am e kon start dey choke di first first aid treatment we youu fit give dat pikin na to give am back blows. how you want tek give di back blows? immeiately you notice sey da pikin don dey choke you go carry da pikin turn am face down mek in face dey down in belle dey down ontop your legs we be sey in head go dey front in butocks now nain go dey towards your belle side you go use your left hand tek support da baby head for front there why in buttocks dey towards your belle you go use your right hand dey tap dey give da pikin d pikin back blows for towards di blow naw na towards in neck side for in back na in you go dey blow am small small small small dey give am dat blow da blow wen you go dey give da pikin like dat go creat very strong vibration and pressure for da pikin throat wen go dey enough to remove anytin we dey block in throat like dat we kon dey m ek am coke as you dey give am da back blow like dat wen da vibration and pressure kon work, e go rmove anytin we block di pikin throat dat object dat tin we go block di pikin throat e go remove am kon allow di pikin to breath well again di pikin go begin breath well you self you go notics am but mek sure sey a you dey hit da pikin for back wen you dey give am those back blow your hand still dey for hin head you hold hin head dey support hin head for front

Choking Adults First aid wey you fit give adult wey dey choke. Wetin be first aid? First aid na the first treatment wey you go fit give person before you carry person go hospital. How you wan take know adult wey dey choke? The person no go fit talk, the person no go fit make sound. You go see the person dey struggle to breathe, e go dey hold him neck but when you for know say as the person dey struggle like that, na so e go hard am more more to breathe um So you ma you go encourage the person make the person cough, if dey person try to cough when e cough mean say wetin choke am don release am but e for no fit cough, the first thing wey e fit do for am na to put one of your hand for him chest carry the other hand put for him back dey hit am, as e dey slap am for back well well like that, you go do am like five times but each time wey you dey do am, you go dey check if the thing wey chock am don comot if the thing commot toh, e don good be that but if e no commot, till the fifth time, the next, the second thing wey you fit do for am na the one wey dem dey call hybrid removal, that one you go do your hand as if you wan shift person jaw As you don fold your hand like that you go dey him back hold am from back like sey you dey hug am from back then as you grab am like that your hand go dey, go don dey under him chest like this then you grab am, jack am. When you jack am, you pull am up, you do that one like five times If the person fit make sound you go know sey um the thing wey chock am don comot be that. But if you do that one five times and the person no still fit make sound, rather e come dey do as if e wan die, the next thing wey e fit do for am na wetin Dem dey call CPR for medicine be that um cardiopulmonary resuscitation. That one get mouth to mouth and mouth to nose You go do that one immediately. Put your mouth for him nose, breathe inside, breathe air dey give am oxygen through him nose or you put your mouth for him mouth dey give am oxygen through him nose like that like that. As you dey do that one, make sure say you don call ambulance so that as you dey do that one, dey try dey hold him life first, ambulance go come come rush am go hospital to make Dem for take care of am proper

Emargency Evacuation everything you need to know Emergency Evacuation na the sharp japa method wey dey dey take carry people from danger zone go where everybody go dey safe and alright. Types of emergency Evacuation; One na natural disaster like earth quakes flood and wild fire. Two na man made disasters like industry accident, terrorist attack, chemical spill Three: Medical emergencies like fire and explosion Steps to take during emergency Evacuation One) stay calm: if you dey panic or you dey worry you no go fit take the right decision. Follow the Evacuation road wey Dem show unamake sure say you don sabi that road well well before e come sub then follow am. Gather the essential things wey you need. The very very important things wey you need maybe like your medicine your handset and maybe important documents and your certificate too. Make sure sey as you dey save yourself, you dey save others also Emergency Evacuation procedures One) the alarms: if you sabi ring the alarm, e go dey very important make you for sound that alarm so that every other person go know say um e don burst, time to japa don reach. No dey emergency assembly point dey design for una then go there go dey with others dey wait for help If you don come outside, you go make sure sey you no go back inside dey you forget anything oh e dey very risky. As Una dey prepare for emergency Evacuation e good to make plans with your family and your community regarding this emergency escape plan. Make Una for also make sure say Una get emergency kits like first aid on stand by. And another thing to remember na say your safety and the safety of people wey dey around you dey very very important. Make all of una stay vigilant follow instructions wey the emergency responders and authorities give una

First aid, how to treat burns. First aid na the first treatment wey they dey give person before dey carry am go hospital.. Classifications of burns; burns get first degree, second degree and third degree burns. Should Incase na fire burn you or anything wey burn you, put your hand, the first thing wey you go do, put your hand inside water or put your hand under tap wey dey rush for like 10-15 minutes. Remove every cloth or jewelry, ring, anything wey dey for where the thing burn you At least before the place begin to swell up, apply small alovera lotion or maybe antibiotic ointment on top the place wey the burn dey. At least that one go help reduce the pain for you and promote healing also. May you for make sure sey the place wey the burn you you dey keep am clean and dry to prevent infection. If the burn get open wound clean and dress the wound but make sure say you no apply things like ehn, butter on top am or ice or on top the wound because e got come make the wound come get infection

Fracture symptoms Fracture na when bone break. The symptoms dey dey different different base on where the bone break general symptoms Of this fracture Na serious pain and this pain go dey increase come even dey worse if you no dey keep the place where the bone break one place if you dey too shake am or you dey move move am the pain go dey worst Number two e go swell up that side wey the bone break go come swell up Number 3 na say that side wey the bone break maybe even after dem don fix am back am back e no go go back to the normal shape wey God been take create am e go come give you another new shape for that part of your body Number four na say e go reduce the way wey you go take dey move because of pains for that area so your movements especially to use that part wey the bone break you no go fit dey use am. Another symptoms na say that side wey the bone break fit come dey damaged due to pain wey be say e no go fit dey function again you fit no go fell that part of your body again but all this bones wey dey break for person body the one wey come break open your body wey be say you dey see the bone for outside, that one dey cause bleeding because your skin don dey open.

Health check up Important screening and test you need to be aware of Normally steady check up of our health dey very very important for our body becos we go dey know sickness wey dey worry us. how to treat am how to prevent some kind sickness ma join and how to make sure sey de de sickness no com choke for our body again. Some of de test an screening wey we sopos dey do um test for BP dat is blood pressure screening normal blood pressure for adult na 120/80 again na cholesterol screening dat one na test for fat to know de level of fat wey dey your body again na test for diabetes dat is sugar test wey get bot fatty blood sugar and um random the fatty blood sugar before you do am you no go eat anytin but de random blood sugar you go eat somtin, if you don eat somtin naim dem go fit do dat erm random blood sugar test. den test for your body mass index dat one na to know weda you don dey over add weight test for cancer mah dey and other medical test dem like malaria oh typhoid oh all dos ones na small small small small test wey you fit dey do to dey mek sure sey you know as your body tek be. Weda sickness dey your body or e no dey um wetin you suppose dey do um advice mah counselling wey doctor go give you so dat you go avoid som of this sickness dem.

Hiv prevention HIV na human immune deficiency virus dey prevention involve taking steps wey go reduce de risk of de transmission and ways to tek avoid de virus here na some important ways to prevent HIV safe sex practices like one use condom’s two use lubricant use water base or silicon base Lubricant to reduce de risk of say condom break three avoid unprotected sex especially with plenty sexual partners or partners wey you no dey sure of him hiv status make sure say you dey use condom anoda one na to dey tek wetin dem dey call prep pre exposure treatment the full meaning na pre exposure profilacsis but dat profilacsis means treatment tek anti retroviral drugs dem daily to reduce de risk of HIV infection den consult your health care provider to know weda de prep dey okay for you anoda one na to dey tek wetin dey call pep post exposure profilacsis e means post exposure treatment be dat one wen you don dey exposed already Tek anti retroviral drugs within 72 hours wey you don dey exposed to de hiv infection already den consult your health care provider also to know weda dat pep wey you dey Tek dey right or e dey okay for you use sterile needles an syringes dem avoid to dey share needle an syringe other preventive measures dem na make you avoid tattooing an piercing practice good hygiene remember say hiv dey preventable if you wan prevent am.

House keeper’s role in case of a fire in a hotel. House keepers usually get ogbonge and heavy duty to mek sure sey guest dem for the hotel dey safe and alive incase of any emergency like fire emergency some of de emergency preparation wey house keeper fit do na to mek sure say he or she try sabi how to use all the emergency equipment like fire extinguisher alarms dem so na to mek sure se you go dey conduct regular check up for all the hotel rooms to make sure say people wey dey inside the room no dey do one or two loose guarded moves like to come on candle leave am or maybe plug pressing iron leave am e no dey safe Again if dem notice any electronic complain or anytin wey no dey work before e go come bad wey e go spark burn sometin mek dem mek sure say dem dey always tell the hotel management so dat dem go come repair am quick quick During de fire number one tin wey dem suppose do na to mek sure say dey alert the guest and the staff for the hotel sharply make every body for safe him life den dem go go activate de fire alarm asap after dat one na to try mek dem de guest and the staff dem evacuate dat area dat comot for the area wey de fire dey den na you go try con call 911 dem to mek sure say dem dey bring back up to come help with the fire wey dey burn de evacuation procedure first you need to know the kukere road wey una go tek comot from that hotel escape for una life den you go you wey know the road you go come help de guest dem show dem way wey dem go tek save dia life komot as you dey help them you go mek sure say all de guest dem come out alive.

How covid nineteen affects the body. Corona Virus nineteen where na sasco two virus dey cause am fit affect the body in plenty ways dem from small minor symptoms to serious choking symptoms one of the mi or symptoms na upper respiratory tyract symptoms where na catarrh, blocking nose sneezing and sore throat anoda one na fatigue, tiredness. anoda symptom headache e still get muscle an body pains nah diarrhea nausea and vomiting. moderate symptoms na fever, cough, shortness of breath and sey e dey get chest tightness an discomfort dem that is your chest the choke you some of the severe symptoms na pneumonia an swelling of the lungs wey go still dey bring symptoms like serious cough, fever an sey to breathe go dey hard you. acute respiratory distress syndrome na still anoda one of the serious symptoms dem. multi organ failure ma follow. multi organs failure like kidney failure, liver failure, heart failure peptic shock ma one of the serious symptoms of how COVID nineteen take dey affect our body the long term damage na cardiovascular system issues neurological problems dem den immune system suppression because e go come weaken our immune system as e take dey our body.

How do antibiotics work and where do dey come from. Antibiotics na medicines wey dey help fight bacteria sickness for human being body either e go kill the bacteria or e go stop de growth of microorganisms for body How antibiotics tek dey work first those antibiotics go dey target bacteria cells for our body second dem dey dem go dey stop de cell wall from growing as e no dey form again when e no dey grow again e no fit dey give us sickness na how the sickness go take finish and example of antibiotics wey fit do that one na penicillin Number three dem go dey disturb and interfere with protein synthesis dem that one na tetracycline work and others Number four dey go dey disrupt the DNA copy copy replication that is dem go stop d bacteria DNA from doing photocopies dem. Where this antibiotics dey comot from first e get natural resources an one of de natural resources na fungi example of fungi antibiotics na penicillin another natural resources na bacteria an example of antibiotics like dat na streptomycin anoda of de natural resources na plant then we come get number two sources wey be synthetic production dat one na him dem dey use chemical dem dey produce for laboratories Number three na de semi synthetic production that one dem dey combine both de natural sources and the chemical sources wey dem dey get from synthetic tek produce de semi synthetic production.

how do we cough; the mechanism of coughing coughing flex animation, learn human body coughing wey e dey see so dey clear breathing passages. most especially from unwanted things wey dey go block our breathing passages the cough mechanism one na diaphragm contraction, anoda one na intercostal muscle contraction, anoda one na lung compression anoda one na glottis closure anoda one na pressure buildup for inside our lungs dem the no six an the last mechanism na the opening of the glottis wey go come push out air quick quick we go make you come cough. the cough reflex animation. those irritants wey dey enter your throat dem go go go trigger the vergus nerve wey go come send signal go your brain. your brain now go collect the signal, process am come make sure sey e make you cough. e come give you dah coughing reflex. the diaghram go come squeeze drag your muscles for your ribs dem your lungs ma go come fold wey go come make air force out from your throat, na that time your glotis go come close then your epiglottis go cover the entrance to the larynx. pressure go build up for your lungs normally for your throat and your airway wey you dey take breathe then the glostis mah go finally come open quick quick so that the air the air wey dem don squeeze na go come release quick quick comot form your throat. na e you go come cough that cough normally if you understand how this whole thing dey take happen before human being dey cough, you go appreciate your body well well.

how Ebola attacks the body? Ebola na serious and ogbonge sickness an na very deadly viral sickness e be wey dey attack our body immune system an also dey damage important important organs for our body dem the first stage of the infection for our body na through mucus membrane e dey take enter our body. mucus membrane like our eye, our noses our mouth an our genital tracts then you go come dey do wetin dem dey call replication that is to dey produce photocopy inside our body e fit dey cause organ damage like liver damge, kidney damage pancreatic damage and gastrointestinal damage dem blood disorders mah like blood clothing and bleeding also still dey destroy our nervous system. the late stage of this ebola virus dey manifest with serious bleeding wey nobody go fit control am organ failure and then respiratory distress that one be sey, you no go fit dey breathe well everytime, you go dey struggle to dey breathe. then finally finally na die be that oh. when all your organs, when plenty organs for your body don damage, no be dies be that.

hand stretching actually changes your muscle stretching na normal thing wey people just dey do just to make sure sey their body dey free an dey very flexible. also to dey reduce muscle pains dem some of the changes wey this stretching dey give our muscles one na sey e dey increase the length of the muscle as you dey stretch e go dey help dey increase the length of your muscles. two e dey change your muscle architecture na him dey bring about all this their six packs dem wey you go dey see muscle for chest muscle for shoulder like that like that three, e dey increase the number of saphomines inside our body. e dey make the saphomines dey grow more more benefits of stretching normally e dey improve e dey make your body dey dey free to dey do things. e fit dance three sixty e no go feel am e still dey reduce muscle pains because as e dey as e dey do the exercise steady steady all this muscle pains no go dey disturb you; come dey improve your posture mah an then e dey reduce risk of injuries too that is risk of wound wey you fit come get.

How to draw up an give yoursef a subcutaneous Injection. Normally to withdraw injection giv yoursef you go need mind because e no go funny at all. Preparations to mek na to wash your hand seriously with soap and wata den gada all de tins wey you need to tek give de injection like your syringe oh de medicine weda na for vr or na for ample e dey wit your alcohol swab or cotton buds den choose de injections side wey you wan use weda na for your tigh ooh your abdomen oh or maybe na upper am you wan giv yourself you go decide den to draw de injection now first you go remove de cap of de needle den chuck de needle inside de medication vr den you go draw withdraw de injection wey you want de amount wey you want whether na two ml o any one wey you want you go withdraw den remove de needle from the via now how to tek giv yoursef you go clean de side wey you wan give yoursef de injection use alcohol swab or de cotton ball wit spirit pinch your skin for dat side mek you fold am small den you go com chuck de needle for de put am for like forty five degrees you know say subcu ten a for under de skin den you give am. If you don put your needle inside de skin now you fit release the injection put am inside your body for dia You go make sure say you do am slowly then you go remove the needle as you remove the needle quick quick put cotton bud ontop that place then make mek sure seh you press am press am press am so dat e go help reduce de pain for dat side for you. If you don finish to give yoursef injection quick quick go troway de needle an mek sure seh you troway am for de needle an mek sure seh you troway am for safety box wia person no go gogo put leg or pikin go gogo chuck hand wey e go do am anytin

How to give an orally administered vaccine normally oral vaccine na vaccine wey dem dey carry go house to house especially like polio vaccine dem but still yet for doz wey get new borns wey dey carry dem go for dia immunisation treatment dem wen dem com hospital like dis you go welcome de mama or de person wey carry am com somtimes e fit be dia aunty na him carry am com because de mama dey operate am and e no strong you welcome de person ask am if e get any questions for mind to ask you are anytin if e get ques if e ask you you answer am but if e no get question um you go proceed go prepare yoursef wash your hand well well wit soap an clean wata remove de vaccine from de vaccine carrier carry dropper tek cover de vaccine vr mouth but mek sure say your hand no touch de tip of de dropper because na dat dropper mout go enta de children mout most times e dey beta mek you first give fluta Vaccine before Because. Plenty pass But before you give the vaccine you go tell the mama make e hold the pikin well so normally moda go carry the pikin put am for inside him arms then use hin one hand take hold the wage the pikin head for back carry the other hand baby hand an de leg for front so dat de pikin no go struggle den you now wey be de healt worker you go use your hand press the baby chick to open the pikin mouth as you open the pikin mouth na there you go come drop the vaccine inside the pikin mouth after you don give am the vaccine now na to go trow way de empty dem wey you don use because dat one you no fit use am again